Yawwa kamar shi kuma wannan bisa yadda na fahimci aikin da yake yi, wake ne bushasshe wanda aka je aka cire shi daga gonaa ka zo aka ba za shi a rana .To da Ya sha rana kuma lokacin da ake buƙatar a sussuke shi. Shi ne ake kawo shi a yayin da ya bushe a zo a ajiye shi a cikin ƙasa sai a ɗauko abun duka sai a bubbuge shi, zai zamanto ya kakkarye ne wasu ma sun fiffita daga cikin wannan kowan. Ana kiransa kowar wake ne a ciki, waken yana fitowa ne daga cikisa ne .So yayin da aka fitar da shi aka gama dukansa zai fitar da komai sai a gyara shi, daga nan kuma sai fidda ainihin wake. Wannan shi ne ake kiransa, ana bubbuge shi ne kafin a fitad da ‘ya’yan

Wannan kuma wata na’ura ce da take sarrafa dashe, ake saka magani na dashe a cikinta. Idan aka saka magani na dashe a cikinta yana gyara dashe ne sannan kuma yana hana mutuwar dashe. Ana fesa shi sosai a cikin gona ne ,abun da ake saka masa. Ana saka masa ne domin ya ƙara wa dashe ƙyau sannan kuma yana ƙara sa wa dashe wasu ƙwayoyi na halitta da suke kashe shi. yana ƙara masa ƙarko wajen tsayawa da kafarsa kuma ya fito ya yi kyau, wannan shi ne bayaninsa a taƙaice